Asraafoɔ nso so na ɛgyinagyina hɔ yi, wɔn nyinaa hyehyɛ ntaadeɛ. Ebi kitakita flaage ebi nso so ahyɛ asraafoɔ ataadeɛ. Wɔn nyinaa gyinagyina dadeɛ bi so. Dadeɛ no so yie so pa ara.

Nnipa bebree gyinagyina hɔ, bebree nso so ayɛ basaa, asɛ deɛ biribi hia wɔn no. Ↄbaa baako nso so ɛso adeɛ gyina hɔ. Barima baako nso so nam hɔ a ɔreba, mmaa no dɔɔso pa ara yie.

Akwadaa ketewa bi redi agorɔ. Ɔyɛ Chinese ni. Ɔkitakita nneɛma a wɔde di agorɔ a ayɛ te sɛ train station. Toys toys bi nso so gyinagyina ne nkyɛn hɔ. Akwadaa no ani agye, ɔresere.

Ayaresabea na wɔwɔ, nanso wɔabɔ tɛnte na wɔhyɛ aseɛ. Kaade bebree gugu table so wɔ aya aya ayaresabea hɔ. Ayaresabea mpanimfoɔ no bi tete table no ho a wɔrehwɛ binom. Wɔretwerɛtwerɛ kaade no so.

Ɛha nso yɛ dan mu. Bronin bɛseɛ, living room. Nkanea bobɔ hɔ. Speakers sisi hɔ. TV bɔ dan no ho, nkonnwa no nso yɛ fitaa. Aboa bi nso da nkyɛn. Dan mu hɔ yɛ fɛ pa ara. Hɔ nyinaa yɛ anika fɛfɛɛfɛ.

Ɛha nso so yɛ bea a wɔdi agorɔ. Buronin bɛka sɛ swimming pool. Nkwadaa ne mpanimfoɔ nyinaa wowɔ nsuo no mu. Nnua sisisisi nkyɛn nkyɛn. Adan nso so atwa ho ahyia. Wɔn nyinaa redi agorɔ.

Nnipa mmiɛnsa na ɛgyina hɔ, wɔreduadua nneɛma, nsuo wɔ hɔnom a wɔde regu flowers no so, ama hɔnom nyinaa ayɛ kyakaa, nso mmarima no nso ani abere ɛreyɛ adwuma no yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnɔbaeɛ no bɛfi fɛfɛɛfɛ.

Ɛmborɔfo wowɔ dan bebree mu. Ɛmborɔfo wɔ dan ne mu. Wonyinaa dɔɔso yie na me hwɛ a ɔmo reko ntɔkwa. Ntɔkwa kyɛnee bi a ɔmo ko. Baako ato blo ade abɔ ne nyɛnko baako. Nipa naa aka no soso ɛɛhwɛ. Obia ɛko ntokwa, ebi so tete hɔ a mahin ɛsisi ɔmo enim.

Mberahyɛbedwafie ɛna ɔmo gyinagyina. Ebi hyehyɛ nos mask. Nipa ne dɔɔso wɔ berahyɛbedwafie hɔ yie. Ɔmo nyinaa redi nkɔmɔ. Ebi soso ehyehyɛ nos mask gyinagyina hɔ. Ɔmo apegyapegya ɔmo nsa.

Asraafoɔ nso na wɔnam hɔ yi. Wɔkitakita mpea. Bi nso kita agyan. Baako te pɔnkɔ so a pɔnkɔ no de no rekɔ. Kyiniiɛ kitakita wɔn. Seba nso kita binom. Binom nso so ani agye gyinagyina hɔnom.

Nkoraa bebree te baag bi so a ɔmo resua adeɛ, ɔkyekyerɛni no egyina blakbɔɔd ho a ɔɔkyerɛ nkoraa n'adeɛ. Nkoraa no kuta kuta ɔmo sleet, nso so ɔmo te petee mu. Ɛfɔm nso so ɔmo nyinaa ɛtete.

Ayaresabea na wɔgyinagyina. Ɛyɛ baabi a wɔhwɛ nnipa. Nnipa nnan na wɔwɔ hɔ. Mmienu mmeɛnsa yɛ mmaa, baako yɛ barima. Bi hyehyɛ gloves. Obi nso so gyina hɔnom a ɔkita book a ɔretwerɛ.

Nkwadaa yi soso ɛreto ndwom. Ɔmo dɔɔso yie paa. Ɔmo efrafra ntoma ɛna ɔmo de egudie atoto ɔmo kɔn mu. Ɔmo de neɔma abobɔ bobɔ ɔmo ho ekutakuta hadkɛkyiif a ɔmo eni agye yie paa a ɔmo to ndwom. Apata so wɔ hɔ a amanfoɔ tete ase.

Asrafoɔ nso na egyinagyina hɔ hɔ yi. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntaadeɛ, ebu kutakuta flaage. Ebi nso hyehyɛ asrafo ntaade. Wɔn nyinaa gyinagyina dadeɛ bi so. Dadeɛ no so yiye pa ara.

Mmaayewa bebree rebɔ bɔɔlo. Bɔɔlo no a wɔrebɔ no, baako nan da bɔɔlo no so. Baakonso de mmirika rekɔhyia bɔɔlo no. Ɛbi nso di mmirika firi akyire reba a wɔn nyinaa Wɔn nyinaa ani agye.

Wiemhyɛn gyinabea so nie. Ɛyɛ aburokyire. Aborɔfo ɛna ɛnenam hɔ. Nkwadaa ne mpaninfoɔ, wonyinaa kutakuta ɔmo baage a ɔmo te ɛɛkɔ bebia wiemhyɛn no ɛwɔ no. Ɔmo kɔ akɔforo.

Nnipa bebree tete dan no mu. Wɔn nyinaa resua adeɛ. Mmaa ne mmarima. Laptop sisi wɔn anim. Wɔrehwɛ so nti adesua no rekɔ so.

Enipa bebree wɔ bia hɔ. Mbaa paninfoɔ mienu ɛwɔ hɔ. Ɔmo kutakuta nduane. Nkɔraa ne bi so edi eduane ne bi. Ahahaban soso gugu teebol no so. Ɔmo tete fɔm ɛna ahahaban etwa ɔmo ho ehyia.

Nnipa bebree wɔ dan no mu. Wɔn nyinaa ahyehyɛ ntadeɛ huhuuhu. Wɔakatakata wɔn anim ne wɔn aso ho nyinaa. Ɔsraani baako gyina dan no mu. Wɔrehwehwɛ adeɛ bi wɔ dan no mu. Dan no mu nyinaa ayɛ basaa.

Aha nso so yɛ efie. ℇdan mu a nkonnwa ne af mflawas gugu ho. Wɔde nneɛma bebiree ataretare ɛban no ho. Ama ɛhɔnom ayɛ fɛ yie. ℇhɔ ayɛ fɛ pa ara.

Aha nso yɛ baabi a wɔgye wɔn ani. Barima baako kita maike a ɔreto nnwom. Ↄbaa bbako gyina hɔ a ɔresa. Anigyeɛ aba hɔ. Obiara ani agye, obiara nso rehwɛ abranteɛ no a ɔreto nnwom no. Wɔama ɛhɔ ɛyɛ fɛ yie yie. Ↄhɔ nso ayɛ anika.

Wei nso so ɛyɛ amammuo, wɔn nyinaa ani agye. Wɔn mo ɛrebɔ se. Se mu a emu yɛ den paa. Ɛsiane sɛ ɔmo paati panyin no edi nkunim, nti ɔmo bɔ se. Ɔmo ani agye, obiaa hyehyɛ n'atadeɛ kita kita amammuo no filag a ɔmo di ahurusie ɛwɔ hɔ. Ɛyɛ mmaa ne mmɛrima nso so na ɛreyɛ.

Ɛha nso yɛ bea a wɔdi agorɔ. Bokisen na wɔrebɔ no. Mmarimaa na egyinagyina hɔ no. Ebi hyehyɛ boksin nnoɔma a ɛhyehyɛ wɔn nsa ne wɔn ti. Mmienu reko. Ebi nso gyinagyina baabi yɛadi a agoro a wɔrehwɛ.

Bea a yɛdi agoro, nnipa bebree gyinagyina hɔ, wɔabobɔ apata, bi tete fam, binom nso gyinagyina hɔnom, nnua nso wɔ hɔ, adan nso atwa nnua ne ho nyinaa nso ahyia. Wɔn nyinaa redi agorɔ, wɔn ani agye.

Aha nsoso ɛyɛ Ghana stediɔm. Ɔmo nyinaa kutakuta Ghana flag. Mmarima ne mmaa ɛwɔ hɔ. Wɔn nyinaa hyɛ ataade ade koro. Ebi ɛtete hweele mu. Ebi nso so ɛɛnante fam. Wɔn nyinaa ani agye yiye paa ɛwɔ nneɛma a ɔmo ɛɛyɛ ho. Ɔbaa basia nsoso ekuta Ghana flag no.

Asukuufoɔ nkwadaa asukuufoɔ nkwadaa na wɔgyinagyina hɔ yi. Ɔkyerɛkyerɛni bi nso so rekyerɛ wɔn ade. Asukuu nkwadaa no hyehyɛ sukuu ntadeɛ. Ɛbi nso hyɛ jersey, ɛna baako koto hɔ, ɛna ɔkyerɛkyerɛni no rekyerɛkyerɛ wɔn. Anwea nso so gu fam hɔnom.

Mmaa no renoa aduane, koropɔɔto bebree sisi hɔ, wɔrekye nam. Kyɛnse sisi hɔnom a nneɛma aduane nneɛma gugugugu mu. Nnua si akyire, hɔnom nyinaa ayɛ brekesee, ɛsan sɛ wɔrenoa aduane. Ɔbaa ne te hɔ, baako nso gyina hɔ a ɛrenu aduane mu.

Agodibea na wɔwɔ no. Wɔn nyinaa wɔ ɛpo no mu. Obiara kutakuta n'abaa a ɔde reka nsu no mu. Wɔn nyinaa retwi. Ɛyɛ akansie nti yɛpɛ nea obedi kan wɔ akansi no mu. Nsuo no nso so yie pa ara.

Ha nso yɛ dwam. Nkwadaa ne mpanimfoɔ nyinaa wɔ hɔ. Kyiniiɛ si hɔ. Kaa si hɔnom a wɔrepaake nneɛma gu mu. Wɔn nyinaa reyɛ adwuma. Wɔn ani abere pa ara. Wɔabue car no akyi, ɛna wɔresesa nneɛma gu mu.

Beaeɛ kɛseɛ na ɔmo gyina. Kaas, ɛna ɔmo so egya. Ɛna obiaa de abaa ahyehyɛ egya nim. Maamefoɔ mmienu nkɔdaa mmienu, barima baako. Nneɛma so sisi sisi ɔmo nkyɛn. Nkonwa so sisi hɔnom.

Abusua bi na apu abɔntene a wɔregye wɔn ani. Wɔasɛte table wɔ hɔ. Nkwadaa no dɔɔso pa ara. Ɛyɛ papa ne ne yere. Nkwadaa no bi kita aduane, bi nso kita pleete plɛɛte. Ebi nso gyina hɔ. Papa no de biribi reto plɛɛte mu ama akwadaa ketewa no.

Beaeɛ a yedi agorɔ. Nkɔdaa nyinaa hyehyɛ ɔmo renin kot a ɔmo de di agorɔ. Ebi mo egyina gyina agodini adeɛ bi so. Afei na ebi nso so ɛforo. Wɔn nyinaa abaabaa wɔn nsam. Maame payin no abaa ne nsam.

Bea a yɛto nnwom, sipikɛse sisi hɔ, drums ne nneɛma bebree wɔ hɔ, ɛyɛ aborɔfo na ɛreto nnwom, ɛyɛ ɔbaa na ɛreto nnwom. Mmarima ne bi nso wɔ akyire a wɛreto nnwom. Wɔasiesie hɔ fɛfɛɛfɛ, hɔ ayɛ fɛ pa ara.

Nkwadaa mmerantewa nson nso so nam nsuom. Wɔn nyinaa ani agye rebɔ ball. Bɔɔlo no da baako nan so. Wɔn nyinaa repere sɛ wɔn nan bɛka ball no bi. Baako deɛ ɔgyina akyire a afeɛ na ɔrebɔ. Wɔrebɔ bɔɔlo no wɔ nsuo mu.

Dan mu nkonnwa sisi hɔ, TV si hɔ, akonnwa no nso yɛ kɔkɔɔ, mehu dua bi nso wɔ nkyɛn. Dan mu hɔ yɛ fɛ yie, nkonnwa no ahyehyɛ kamakamakamakama, na hɔ nyina yɛ fɛ. Wɔde TV no nso asi table bi so.

Aha so yɛ bea a ɔmo ɛyɛ edwuma. Mberantiɛ bebree gyinagyina ho. Semɛnt deda hɔ ɛne paen a yɛde sa anwia. Aboɔ so wɔ hɔ. Mahiin so si hɔ no mo a yɛsesa anwia no ɛne abosia no egum. Mbɛrema no ɛɛyɛ edwuma.

Construction rekɔ so, buroni bɛseɛ. Car si ho. Nneɛma sisisisi nkyɛn. Nkorɛ nyinaa sisi hɔ. Nsuo nso so da nneɛma no a wɔreyɛ no akyi. Cars nso so nam bregy no bi so a wɔresi breegye no fɛfɛɛfɛ. Nneɛma a atwa ho ahyia dɔɔso pa ara, ɛmu nnadeɛ.

Yɛn mampanin Akuffo Addo na ɔrekyeakyea nnipa bebree bi a wɔwɔ ɛdan ɛdan no mu. Wɔresere. Wɔn nyinaa hyehyɛ coat. Ɛbi nso kita kyɛ a wɔn nyinaa gyingyina hɔ. Ɔmampanin no de ne nsa ato baako nsam a ɔrekyea no.

Wiemhyɛn bea. Nnipa bebree gyinagyina hɔ. Wɔn nyinaa asisi afiri ewiemhyɛn no mu a wɔrekɔ. Asraani baako nso so gyina ho. Wɔn nyinaa renante. Nose mask bobɔ wɔn. Nnipa no yɛ mmaa, mmarima ne nkwadaa.

Borɔno bi so na ɛwɔ hɔ yi. Nnipa nam kwan no mu. Kaa si hɔ. Mmayewa no bi nso soso adeɛ a nneɛma wom. Dan sisi hɔ, nnua nso so sisi nkyɛn nkyɛn. Nnipa nam kwan no mu yie pa ara.

Asrafoɔ ɛna egyinagyina hɔ. Ɛyɛ ɛdan kɛseɛ ɛna ɔmo nyinaa ehyiemu. Ɛyɛ boroni kurom, ɔmo esiesie hɔ yie paa. Obia so hyehyɛ ne ntaadeɛ a ɛyɛ asrafoɔ ntaadeɛ.

Mmrantewaa yi nso repepa fam hɔ. Nnoɔma a ɛwowɔ hɔnom no dɔɔso. Nea yɛde pepa fam. Ne nyinaa bi wɔ hɔ. Barima no nso so ahehyɛ ade wɔ ne nsa. Adwuma a ɔreyɛ no, n'ani gye ho esiane sɛ ɔresere.

Nkwadakwadaa no soso ɛwɔ beabi a ɔmo edua flawa. Mflawa a eduaba etuatua ho. Nkwadaa no so ɛyɛ sborɔfo mba wɔn nyina ɛyɛ edwuma. Obia kutakuta neɛma a wɔde yɛ edwuma.

Gyata da nwura mu. Cars car si hɔ. Nnipa tete mu. Obiararehwɛ gyata no a ɔda hɔ no. Gyata no nso ani abere re da hɔnom dinn, ɔda hɔ kommm. Ɛna Mmorɔfo no bi rehwɛ no. Abibifoɔ no bi nso keka ho.

Gyata baa ne gyata barima ɛt ɛda hɔ. Kaa si hɔnom. Nnipa tete mu. Obiara rehwɛ deɛ wɔreyɛ. Hɔnom ayɛ anika. Ebi nso kita kamera a wɔretwitwa.

Danhyia bi mu na wɔtete, nkonnwa bebree sisi hɔ a nkonnwa no yɛ fufuo. Ɔbaa bi gyina hɔnom a ɔrekasa, binom nso tete nkonnwa ne so a wɔretie nsɛm a ɔba maame no reka. Obiara ayɛ aso ɛretie asɛm korɔ.

Dua kɛseɛ si asase bi so. Kaa si hɔ. Maame bi ne ne kunu nso so te dua no nkyɛn. Wɔde table bi asi hɔ a wɔde nneɛma asisi so. Wɔregye mframa.

Nnipa bebree gyinagyina hɔ, bebree nso so ayɛ basaa asɛ deɛ biribi reyɛ wɔn no. ɔbaa baako nso so so adeɛ gyina hɔ. Barima baako nso so nam hɔ a ɔreba. Mmaa no dɔɔso pa ara yie.

Nnipa pii wɔ asaase no so. Asaase a sika foturo ayɛ so ma. Wɔhwɛ a enipa ɛwɔ soa nkwadaa ne mpanyinfoɔ nyinaa ɛwɔ so. Ɛnneɛma a ɔdeyi sika fotoro no nyinaa bi wɔ so. Wɔn nyinaa aniabrɛ ɛɛpɛ sika fotoro no bi.

Wei nso yɛ truck a ɛresesa anwea de agu truck foforɔ mu. Nnipa tete kaa no mu, na baako nso na ɔrehwɛ sɛ anwea no bɛte machine no bɛtumi afa anwea no bi de agu car kɛseɛ no mu ama no akɔ.

Amammerɛ bi rekɔ so. Wɔtete apɔnkɔ so. Nnipa bebree atwa hɔ ahyia. car hɔ. Bicycle nso si sisi nkyɛn. Wɔn nyina nso so tete apɔnkɔ so. Ɛbi rehwɛ wɔn akyi. Ɛbi nso rehwɛ wɔn kyɛn mu.